Owesilisa ohleziyo ugqoke imaskhi njalo eceleni kukhona njalo ogqoke impahla ezimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngumongikazi ugqoke lamagilovisi alombala omhlophe. Ukhanya ethwele ijekiseni ehlaba owesilisa ohleziyo.

Abantu bezempilakahle kulezinsuku sebegqoka impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane njengoba esibhedlela kubuya abantu abanengi ababuya begula imikhuhlane etshiyeneyo. Ngakho kuqakathekile ukuthi bezivikele.

Abantu abanengi abezempilakahle sebehlala begqoke izigqoko zabo ezibavikela ukuthi bengatholi umkhuhlane abantu abathathu abagqoke impahla ezilombala omhlophe bavalile amakhanda ngemuva kwabo kukhona abantu abamileyo abakhanyayo eceleni kukhona isakhiwo esipendwe ngependa emhlophe

Owesilisa ohlezi esitulweni esilombala omhlophe ekhanya ekhamisile. Phambi kwakhe kukhona umuntu wezempilakahle ogqoke amagilovisi ezandleni. Ekhanya ethwele enye into eyifaka emlonyeni walo ohleziyo.

Abantu bezempilakahle abagqoke impahla ezilombala oluhlaza njalo emakhanda bagqokile baphinda bagqoka lama mask okutshengisela ukuthi bayazivikela emikhuhlaneni eminengi.

Abantu abantu ababili abakhanya bebambisene eyinye into esandleni, owesilisa kanye lowesifazana. Bagqoke kuhle kakhulu. Owesilisa ugqoke isudu. Ngemuva kukhona ilembu elikhanyayo elilombala omhlophe.

Owesilisa ogqoke kuhle kakhulu! Kukhanya ekhotheme, egeza izandla. Uyazithanda lubaba. Akayithandi ingcekeza, njalo uyazivikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo. Eceleni kwakhe kukhona izihlahla eziluhlaza ezikhanyayo, kanye lesakhiwo.

Abantu abasebenza esibhedlela kulezinsuku sebehlala begqokile impahla ezibavikela ukuthi bengatholi imikhuhlane ezandleni lakho bayabe begqokile amagilovisi, emlonyeni lasemakhaleni bevalile

Umfanekiso otshengisa owesilisa ogqoke isikhipha esiluhlaza. Duzane kwakhe kukhona isigubhu esilombala olithanga ngemuva kukhanya izihlahla ezinengi.

Abantwana abanengi nxa behlatshwa ijekiseni bayakhala. Abantwana bayesaba ijekiseni ukhona umongikazi ogqqoke amagilovisi amhlophe ekhanya ehlaba umntwana.

Abantu abanengi abamileyo ngezinyawo, okukhanya ukuthi balindele ukuyelatshwa. Kukhona abantu bezempilakahle phakathi kwabo abagqoke amajazi amhlophe, bahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe.

Owesilisa okhanya esikha amanzi. Kukhona isigubhu esilombala olithanga ngaphansi . Ngemuva kwakhe kukhona izihlahla eziluhlaza ezikhanyayo kanye lesakhiwo.

Iphetshana elilemfanekiso etshiyeneyo eyabantu abageza izandla. Kuqakathekile ukuthi befundise abantu indlela okumele begeze ngayo izandla. Kuyabanceda abantu ngoba kuyabavikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Indawo ekhanya igcwele izakhiwo ezinengi, ezitshiyeneyo kukhona njalo izihlahla ezinkulu ezikhanyayo. Phansi kukhona utshani obuluhlaza labo obukhanyayo.

Abantu abanengi abahlezi phansi njalo bakhanya bethwele abantwana kukhona abantu bezempilakahle kukhona ogqoke isikipa ekhanya ebambe isigubhu enathisa umntwana.

Abantu ababili abahleziyo abesifazana bonke bafake izandla zabophezulu kwetafula omunye uqhiyile ikhanda ngeqhiye elongombala olithanga njalo esandlen ukhanya egqoke indandatho

Umfanekiso wabantwana ababili. Omunye ukhanya ehlekelela okutshengisela ukuthi ujabulile. Omunye uthwele inkomitsho ekhanya ukuthi engabe egezisa omunye izandla. Bayazithanda abantwana laba. Ingcekeza abayithandi.

Abantu bezempilakahle abamileyo njalo kukhona abanye abaguqileyo abesilisa kanye labesifazana kukhanya ukuthi bengabe bethatha umpikitsha. Ngemuva kukhona umduli oyakhwe ngezitina.

Abantu bezempilakahle bahlezi ezitulweni abesilisa kanye labesifazana phezulu kwetafula enkulu kukhona izinto ezibekiweyo. Phambili kukhona ubaba ogqoke isudu emnyama wafaka lethayi elombala obomvu.

Abantu ababili omunye ugqoke okulombala omnyama phezulu njalo ukhotheme ugqoke ibhulugwe elilombala olithanga, phansi kukhona ibhakede elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu ababili omunye uthwele isigubhu ekhanda. Isigubhu lesi silombala olithanga njalo sinanyathisiwe iphetshana elibhalwe ngamabala amhlophe UNICEF. Eceleni kukhona owesilisa okhanya ehlekelela.

Abantu ababili abamileyo owesilisa kanye lowesifazane ngemuva kukhona ifasiteli elikhanya livuliwe owesilisa kukhanya ebambe iphetshana elilomfanekiso wabantu.

Abantu ababili omunye umile ukhanya ngowesilisa njalo owesifazana ukhanya ehlezi kukhona amatafula kule indawo njalo emdulwini kukhona amaphepha anamathiseliwelo.

Abezempilakahle bayaxwayisa abantu ukuthi benathe amanzi ahlanzekileyo. Umama ukhanya eqotsheme esikha amanzi njalo eceleni kukhona umntwana ohleziyo, kukhona lotshani obuluhlaza lapho. Amanzi lawa abukeka engahlanzekanga.

Abantu abakhanya behlezi phansi kukhona njalo abesilisa ababili abamileyo omunye ukhanya ethwele iphetshana esandleni njalo kukhanya ukuthi engabe ekhuluma labantu laba abahleziyo.

Abantu abamineyo kukhona ababilli abesilsa abaqoke amasudu kukhanya bexawulana izandla njalo bayakhangelana ebusweni bayabobotheka bonke ngemuva kukhona amabala abhaliweyo amnyama.

Abantu bezempilakahle abanengi abamileyo abesilisa kanye labesifazana. Abanye bagqoke okumhlophe njalo abanye bagqoke izikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka kukhanya kulomntwana oleleyo phambi kwabo.

Abantwana abakhanya bebobotheka abanengi. Bagqoke izikipa ezilombala obomvu, njalo phakathi kwabantwana laba, kukhona owesifazana omileyo laye ekhanya ebobotheka. Ugqoke amagogorosi.

Esibhedlela sabantu abagula inqondo. Kukhona abantu abahleziyo ezitulweni abaqhiyileyo emakhanda njalo kukhona omunye obhabhule umntwana phambi kwabo kukhona umuntu okhanya ekhuluma.

Abantu abahleziyo abanengi abesilisa kanye labesifazana basesibhedlela sabantu abagula ingqondo okukhanya ukuthi kukhona abakutshelwayo abakulaleleyo

Umuntu wesilisa okhothamise ikhanda ebambe isiphaqa ngezandla kukhona eceleni kwakhe owesifazana okhanya embambile emahlombe okukhanya ukuthi uyamduduza.

Umuntu wesilisa obukeka ejabulile uyabobotheka ngemuva kwakhe kukhona abantu abanengi abakhanyayo abamileyo kukhona njalo ogqoke isikipa esilombala obomvu.

Owesifazana omileyo, ogqoke okulombala olithanga phezulu. Njalo kukhanya ebobotheka uveze amazinyo amhlophe nke. Ngemuva kwakhe kukhona amagabha amanengi akhanyayo

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi edolobheni zandise ukubhalwa phezulu. Ziyabe zibhalwe ibizo lendawo yonale ukuze abantu bengathwalinzima nxa bezothenga amaphilisi.

Esibhedlela ungangena phakathi kumbe ekiliniki, kukhona utshani obuncane obuhle phakathi. Njalo kulezakhiwo ezinengi kule indawo. Kukhona njalo etshanini ibhakane elilombala omhlophe elibhaliweyo.

Umtwana ohleziyo, phambi komtwana ukhona owesilisa okhanya efake ithulusi yakhe esifubeni somtwana. Ngemuva kukhona owesifazana obambe umtwana. Ngemuva kowesilisa kukhona njalo owesifazana omileyo ogaxe ithulusi yabodokotela.

Esibhedlela phakathi kuhlala kuhlanzekile, phansi awungeke ubone ngitsho iphepha. Kuqakathekile ukuthi esibhedlela kuhlanzeke njalo kukhona umduli oyakhwe ngezitina kukhona labantu abakhanyayo kule indawo.

Esibhedlela kumbe ema clinic kukhona indawo eyabe ilotshani obuncane obuhle njalo kuyabe kulezakhiwo ezingeni ezitshiyeneyo phakathi. Kukhona njalo izigulane.

Umduli olezitina ezibomvu ongaplastwanga njalo kukhona amafasitheli phezulu komduli kukhona indawo ebhaliweyo ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Ikhiliniki kukhona abantu abakhanya bemile njalo phansi kuhlanzekile akula ngitsho ingcekeza. Kukhona njalo utshani oluhlaza phansi okukhanyayo.

Ekiliniki kumbe esibhedlela ungangena phakathi kulomduli omhlophe unamathiselwe amaphetshana amaphetshana lawa abhaliwe ngamabala amnyama.

Umntwana ukhanya ehamba emagcekeni esibhedlela kukhona njalo abanye abantu abakhanya behlezi eceleni komntwana kukhona utshani obuluhlaza lamaluba ahlanyeliweyo lesihlahla esihle esicecisileyo.

Esibhedlela phakathi kukhona izihlahla ezinengi ezinkulu. Kukhona njalo amaluba acecisileyo kuleyi indawo lotshani obuluhlaza kwezinye indawo. Kukhona ibhakane elibhalwe ngamabala amhlophe.

Esibhedlela ungangena phakathi kulezakhiwo ezinengi njalo kukhona indawo okulotshani obuncane obuhle obuthelelwayo phakathi kotshani kulezihlahla ezihlanyeliweyo.

Indawo lapho abafundi abafundela khona kukhona umduli ocazimulayo njalo phansi kubukeka kuhlazekile kuyacazimula lakho kukhona amakhabothi amanengi atshiyeneyo kule indawo.

Abafundi abahlezi phansi kukhanya ukuthi bafundela ukuba ngodokotela kumbe ngomongikazi kukhona amatafula phambi kwabo kukhona itafula elilebhuku kutshengisela ukuthi uyabhala.

Umuntu wesilisa ohleziyo ugqoke okulombala omhlophe phezulu njalo kukhona itafula enkulu elombala omhlophe njalo phezu kwetafula kukhona umtshina owesilisa lowo ukhanya ewubambile njalo ekhangele emtshineni.

Abantu abamileyo ababili bagqoke okulombala obomvu phezulu njalo omunye ugqoke ikepesi elombala obomvu. Ukhona njalo owesilisa oguqileyo. Ngemuva njalo kukhona omunye ohleziyo duzane lomduli.

Abantu ababili, owesilisa uhlezi, owesifazana umile. Njalo owesifazana ugqoke amagilovisi ezandleni njalo wagqoka ijazi elilombala omhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela. Phezulu kwetafula kukhona umtshina wokuhlola i BP emuntwini.

abantwana besikolo lapho abafundela khona abafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi kukhona njalo izitulo zokuhlala ezilombala omnyama kubukeka kuhlanzekile kule indawo njalo kulomduli opendiweyo

Abantu abayabe befundela ukuba ngo Dokotela kumbe ngo Mongikazi bayahamba esikolo besiyakufundela njalo bayahamba iminyaka eminengi belokhe befunda.

Abantu abamileyo abafundela ukubangodokotela kumbe umongikazi, bagqoke amabhatshi amhlophe abanye njalo kukhona abesilisa kanye labesifazana kukhanya bemile okutshengisela ukuthi bengabe bethatha umpikitsha.

Abantu ababili abakhanya ukuthi ngabesilisa bagqoke okumhlophe phezulu bonke kukhona amabala abhaliweyo ngokuluhlaza njalo bafake izandla ezikhwameni zamajazi abagqokileyo omunye ukhanya egqoke inkombalanga esandleni elombala omnyama

Umfanekiso oteshengisela owesifazana. Ugqokile i"mask" njalo ugaxe ithulusi esetshenziswa ngudokotela. Uvalile ikhanda lakhe. Eceleni kukhona amabala abhalwe ngokumhlophe.

Esibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu, siyakhwe ngamatshe njalo kukhona abantu abakhanya bemile duzane, phansi kukhona utshani obuncane obuluhlaza.

Imota ezintathu ezimileyo. Ephambili imota ilombala omhlophe kanye lobomvu okutshengisela ukuthi yimota yesibhedlela. Duzane kwezimota kukhona umduli kanye lotshani obuluhlaza.

Esibhedlela phakathi kukhona untshani obuncani obubuhlaza njalo kukhona amabhakani abhaliweyo ngokumhlophe amanye abhalwe ngokumnyama kukhona isakhiwo esipendiweyo sikhaya silamafastela

Abantu abakhanya behamba emagcekeni esibhedlela kukhona izakhiwo ezitshiyeneyo kule indawo. Njalo kukhona amaluba akhanya ececisile kukhona ibhakane elimhlophe elibhaliweyo.

Abantu abahleziyo esibhedlela okutsengisela ukuthi balindele ukubona udokotela kumbe umongikazi kukhona izihlahla ezinkulu kanye lezincane lamaluba acecisileyo.

Abantu abathathu abahleziyo ezitulweni, kukhona itafula phambi kwabo eyisigodo kukhona amaphetshana amhlophe okukhanya ukuthi bayabhala kiwo kukhona umama eceleni othwele umntwana.

Owesifazane omileyo ekhanya eqiyile ikhanda lakhe kukhona phakathi owesilisa kukhanya equbela owesifazana izinto ezinengi ezitshiyeneyo kukhanya ukuthi engabe emqubela imithi.

Esibhedlela phakathi kukhona izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza, njalo kukhona izakhiwo ezinengi kule indawo ezitshiyeneyo. Phansi kukhona utshani obukhanya bungekho buhlaza kakhulu.

Abantu abanengi abakhanya begcwele emagcekeni esibhedlela, njalo kukhona isitulo esilombala omhlophe. Kukhona njalo abanye abami duzane kwesakhiwo. Isakhiwo lesi sikhanya sipendiwe umduli, njalo silamafasiteli. Kukhona izihlahla eziluhlaza ezikhanya zicecisile kule indawo.

Esibhendlela ungangena phakathi kukhona umdula opediweyo kukhona njalo indawo phezulu okubhalwe khona ngamabala amnyama eceleni kukhona lapha futhi okubhalwe khona ngamabala olombala obomvu.

Iphetshana elilombala omhlophe. Iphetshana leli libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo njalo kwezinye indawo libhalwe ngamabala amnyama. Kuqakathekile ukuthi abantu nxa bengena esibhedlela bethathe iphetshana leli bebale.

Esibhedlela phakathi kulesakhiwo esiyakhwe ngezitina njalo kukhona isihlahla esikhanyayo duzane lesihlahla kukhona insimbi phezulu elamabhakani amathathu abhaliweyo

Umuntu wesilisa okhanya ekhotheme, ugqoke ijazi elimhlophe phezulu ezandleni ugqoke amagilovisi alombala omhlophe. Eceleni kwakhe kukhona utshani lezihlahla ezihlanyeliweyo.

Esibhedlela kukhona umgwaqo omkhulu lapho abantu abahamba khona. Kukhona izihlahla ezinkulu kanye lotshani obuluhlaza , obukhanya bubuhle.

Esibhedlela phakathi kukhona amaluba aluhlaza acecisileyo njalo kulezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo kukhona umduli olezitina ezibomvu kukhona njalo amafasiteli amanengi akhanyayo

esibhedlela kukhona insimbi ezilombala omhlophe njalo duzane kwensimbi lezo kukhona ibhakane elimhlophe elikhulu elibhaliweyo njalo ngemuva kukhona izihlahla ezinengi ezikhanyayo

Umuntu ohleziyo ekhanya ebembe indlebe okutshengisela ukuthi engabe cabanga nzima lumuntu kumele andinge umuntu wokuxoxisana laye akhulume into emhluphayo kumbe engabe egula etshawa likhanda.

Umuntu wesilisa oleleyo, ugqoke amathenesi. Eceleni kwakhe kukhona owesifazana ukhanya embambe unyawo okutshengisela ukuthi uyamelula. Phakathi lapha kukhona umduli opendiweyo ngependa emhlophe.

Owesilisa osekhulile ekhanda uselenwele ezimhlophe eceleni kukhona umuntu omileyo ogqoke iyembe phezulu wafakwa ijazi elilombala omhlophe ekhanya ukuthi uxoxisana Lalo ubaba oleleyo.

Umuntu omileyo owesilisa ugqoke iyembe. Ume wabamba iqolo ngemuva okukhanya ukuthi engabe esizwa ubuhlungu .Kumele agijimele esibhedlela ayethola uncedo kubo Dokotela.

Umama uhlezi njalo ugqoke isigqoko esifana leqhiye yakhe oyiqhiyileyo eceleni kukhona umuntu ogqoke impahla ezimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela ezandleni ugqoke amagilovisi kukhanya ebambe umama.

Abantu ababili abahleziyo ezitulweni ezilombala omhlophe kukhona umama oqhiyileyo ikhanda njalo kukhona umongikazi ogqoke ijazi elimhlophe ubambe umtshina wokuhlola ibp ekhanya ehlola umama ohleziyo.

Abantu abahleziyo, kukhona abantu bezempilakahle lapha njalo kukhona abantu abakhanya behlolwa i"BP".Kukhona umtshina abafake wona ezandleni, njalo kukhona abagqoke okumhlophe.

Abantu abakhanya behlezi. Kukhona ogqoke isikipha esilombala omhlophe lamagilovisi ezandleni okukhanya ukuthi ngowezempilakahle, ugqoke lemaski. Uthwele usiba esandleni okukhanya ukuthi uyabhala.

Esibhedlela kukhona indawo lapho okugcwele khona imtshina eminengi etshiyeneyo eyabe ihlola izigulane. Njalo kukhona umbheda olombala omnyama lapho izigulane ezilala khona nxa zihlolwa.

Isibhedlela phakathi kukhona indlu okuhlala khona imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela kanye labomongikazi, ibekwe phezu kwetafula elombala omhlophe, kukhona njalo amafasitele akhanya engenisa umoya kuleyondawo.

Umuntu wesilisa omileyo ,ogqoke imask .Imask ilombala omhlophe , ezandleni ugqokile amagilovisi alombala omhlophe. Eceleni kwakhe kukhona ithafula ekhanya ilezinto ezinengi ezitshiyeneyo.

Imbodlela enkulu elesivalo esimnyama inamathiselwe iphetshana elimhlophe. Iphetshana leli libhaliwe lingabe libhalwe ibizo lomuthi ophakathi lendlela okumele usebenzise ngayo lumuthi.

Umduli opendiweyo kukhona njalo imitshina kule indawo lamafasitheli etshiyeneyo phansi kuyacazimula kubukeka kukuhle kakhulu, emdulini kukhona amaphepha anamathiselweyo.

Umama ulele uzithwele ulesisu esikhulu eceleni kwakhe kukhona umuntu ogqoke okumhlophe ubambe umama isisu wafaka ithuluzi yakhe endlebeni elombala omhlophe.

Esibhedlela ungangena phakathi, kukhona indlu eletafula enkulu elombala omhlophe. Phezulu kwetafula kuyabe kukhona umtshina olombala omnyama kanye lomhlophe, emdulini kuyabe kunamathiselwe amaphepha amanengi abhalwe ngokumnyama.

Owesilisa okhanya elele njalo ubambe isiphaqa okutshengisela ukuthi uzwa ubuhlungu eceleni kwakhe kukhona isigubhu esilamanzi njalo kukhona imtshina elombala omhlophe duzane kwakhe

Indawo lapho okugezelwa khona izandla. Kukhona impompi eceleni kwempompi kukhona umuthi ogeza ngawo izandla njalo umduli upendiwe ngependa elombala omhlophe.

Esibhedlela ungangena phakathi, kulomduli opendwe ngependa emhlophe, njalo kukhona indlu, lapho okugcinwa khona imitshina etshiyeneyo. Kukhona umbheda, lapho usigulane esilala khona, nxa besihlola.

Umuntu otshengisela ukuthi ngowe zempilakahle omileyo ugqoke i mask elombala oluhlaza njalo kwesinye isandla ubambe umtshina oduzane kwakhe olombala omhlophe kanye lomnyama.

Imbodlela ekhanyiselayo okutshengisela ukuthi ilomuthi phakathi imbodlela leyi inamathiselwe iphetshana elimhlophe kubhaliwe ngamabala amnyama kuphetshana leli kuqakathekile ukuthi umuntu abale okubhaliweyo.

Ikhabothi elombala omhlophe phezulu kukhanya inamathiselwe amaphepha ngaphansi kukhona itafula enkulu elombala omhlophe phezulu kwetafula kukhona igabha elilombala olithanga njalo emdulwini kulephetshana elinamathiselweyo elibhalwe ngamabala amnyama.

umtshina olombala omhlophe kanye lokumnyama otshengisela ukuthi bayahlola ngawo izigulane eceleni kukhona isitulo esilombala omhlophe njalo umduli upendwe ngependa emhlophe

Esibhedlela phakathi ungangena kukhona indlu abafake khona imitshina etshiyeneyo njalo imitshina leyi ilemibala emhlophe kukhona njalo lapho isigulane abafika basilalise khona nxa besihlola.

Ikhona indawo ekhanya elempompi, okutshengisela ukuthi abantu bayageza izandla. Emdulwini kuphendiwe njalo kunamathiselwe amaphetshana amancane abhaliweyo ngokumnyama.

Itafula elilombala omhlophe phezulu kwetafula kukhona umtshina olombala omhlophe legabha elilombala olithanga. Phezulu kukhona ikhabothi elilombala omhlophe.

Esibhedlela kumele kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi njalo kukhona izindlu lapho okuhlala khona imitshina kuyabe kulamafasiteli kukhona njalo ikhabothi elombala omhlophe kanye lombheda lapho izigulane ezilala khona nxa sezihlolwa.

Owesilisa ogqoke imaski. Ezandleni ugqoke amagilovisi wafaka okulombala omhlophe phezulu. Eceleni kwakhe kukhona abantu abamileyo. Phambili kukhona umntwana ohleziyo, njalo kukhona umduli okhanyayo lefasiteli.

Umama uhlezi ugqoke okulombala omnyama phezulu njalo uthwele umntwana. Kukhona abantu abamileyo duzane kukamama abathathu, ababili bagqoke impahla ezifananayo. Kukhanya omunye ethontisela umntwana emlonyeni.

Abantu abahleziyo abagqoke impahla ezifananayo phezulu. Bonke bakhanya begqoke ama masks ukuzivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo. Kukhona owesifazana omileyo , kukhanya ethwele imic ephiwe ithuba lokuthi akhulume.

Umama uhlezi uthandele ilembu lakhe, phezulu uqunu. Ulenwele ezinkulu. Phambi kukamama kukhona ummtwana oleleyo okhanya ukuthi engabe esanda kubelethwa .

Umama ohleziyo ukhanya engajabulanga njalo uthwele umntwana ogqoke isikipa esimhlophe ukhanya emunya ngemuva kukamama kulomduli okhanyayo.

Umama ohleziyo ekhanya ekhangele ubaba oseceleni kwakhe. Ubaba lowu ugqoke okulombala omhlophe phezulu njalo uthwele ibhuku ekhanya ukuthi uyabhala.

Abantu abanengi abahleziyo. Bakhona abagqoke impahla ezilombala omhlophe kukhona itafula elombala omhlophe. Phezulu kwetafula kukhona ilaphutophu ekhanya ilayithiwe.

Umama okhanya ehlekelela ugqoke isikipa esilombala omhlophe uthwele umntwana omncane njalo eceleni kwakhe kukhona omunye umntwana osekhula-khulile ohleziyo eceleni kwakhe kukhona ababili abakhanya bebambisene umntwana

Ithuluzi egaxwa ngudokotela entanyeni ithuluzi leli ilombala omhlophe kwezinye indawo lombala ocazimulayo njalo odokotela bayathatha ithuluzi leyi bafake esifubeni somuntu bafuna ukuzwa ukuthi inhliziyo itshaya njani.

Amathuluzi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela nxa beyabe behlola izigulane. Ikhona ithulusi ehamba igaxwe ngodokotela entanyeni abafika befake okunye endlebeni, okunye befake esifubeni somuntu ogulayo befuna ukuzwa ukuthi inhliziyo itshaya kuhle.

Esibhedlela minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela nxa beyabe behlola izigulane ezitshiyeneyo. Njalo imitshina eminengi ilombala omhlophe.

Abantu abakhanya beqhubelana okulombala omhlophe esandleni njalo eceleni kukhona amaphilisi akhanyayo amanengi amanye alombala olithanga amanye alombala obomvu njalo amanye alombala omhlophe.

Ithuluzi elisetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi esibhedlela nxa belapha izigulane. Ithuluzi le icijile phambilinjalo ilombala ocazimulayo.

Izinto ezinengi ezisetshenziswa ngodokotela esibhedlela. Kukhona imitshina yokuhlola abantu. lkhona inqola esetshenziswa ngabagogekileyo kumbe ngabalimeleyo abangakwanisi ukuhamba ,iyabe ilamavili.

Esibhedlela kukhona amathulusi asetshenziswa ngodokotela. Odokotela bayasebenzisa amathulusi lawa nxa besiya hlinza abantu. Amathulusi lawa amanye agoqela izigelo njalo bengaqeda ukuwasebenzisa, ayageziswa ngemithi.

Ithulusi esetshenziswa ngodokotela kumbe ngomongikazi esibhedlela, ithulusi leyi ilombala ocazimulayo owesiliva njalo usetshenziswa ukwelapha izigulane.

Amabhokisi alombala omhlophe akhanya ebhaliwe, phezulu kukhona insimbi ezimbili. Insimbi lezi ziyacazimula, okukhanya ukuthi zisetshenziswa ngo dokotela esibhedlela

Umtshina omkhulu omhlophe, umtshina lowu usetshenziswa ngudokotela esibhedlela nxa behlola isigulane. Ngemuva komtshina kukhona umduli okhanya upendiwe.

Siyambonga uhulumende ngokuthengela izibhedlela imitshina eminengi eyokuhlola izigulane , odokotela abasela misebenzi eminengi bayasebenzisa imitshina leyi nxa behlola izigulane.

Indlu ekhanya igcwele imitshina eminengi njalo phakathi kwendlu leyi kukhona isibane esikhanyisileyo. Umduli upendiwe ngependa emhlophe.

Esibhedlela phakathi kukhona indlu egcina imitshina eminengi etshiyeneyo eyokuhlola izigulane njalo kukhona imbheda lapho izigulane ezilala khona nxa bezihlola.

Esibhedlela odokotela abasathwali nzima kakhulu sokulemitshina eminengi abayisenzisayo nxa behlola izigulane. Imitshina leyo eminengi iyandise ukuba lombala omhlophe.

Esibhedlela kukhona indawo lapho okulemitshina khona eminengi kukhona izitulo lapho abagulayo abafika behlale khona behlola ngudokotela kukhona umduli opendiweyo omuhle phansi kuhlanzekile.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kukhanya ukuthi libizo lamaphilisi aphakathi. Eceleni kukhona amaphilisi, amaphilisi lawa aqeda ubuhlungu emzimbeni yabantu.

Igabha elilombala omnyama, igabha leli lilesivalo esimnyama, linamathiselwe iphetshana elimhlophe, njalo iphetshana leli libhaliwe ngamabala amnyama. Kuqakathekile ukuthi abantu bebale okubhaliweyo.

Ibhokisi elilombala omhlophe likhanya ukuthi libhokisi lamaphilisi. Libhaliwe ngamabala amnyama ibizo laphilisi. Eceleni kukhona amaphilisi alombala omhlophe.

Amambodlela amane, amambodlela lawa ayafanana wonke alezivalo ezifananayo njalo anamathiselwe amaphetshana abhaliweyo okumhlophe.

Ibhokisi elilombala oluhlaza kanye lomhlophe, ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amhlophe phezulu, njalo eceleni libhaliwe ngamabala amnyama, kukhona umfanekiso womuntu othwele umntwana.

Amambodlela amathathu, imbodlela ezimbili zileziciko ezibomvu njalo ngemuva kukhona ibhokisi elilombala omhlophe kanye lobomvu elibhaliweyo.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala abomvu kwezinye indawo, njalo eceleni kwebhokisi kukhona amaphilisi amanengi, amaphilisi lawa alombala omhlophe okutshengisela ukuthi angabe eqeda ubuhlungu umuntu oyabe ebuzwa emzimbeni.

Phezulu kwetafula kukhona ibhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala abomvu kwezinye indawo labhalwa ngamabala amhlophe lamnyama njalo eceleni kwebhokisi kukhona amambodlela amabili lezinye izinto ezitshiyeneyo.

Ibhokisi elilombala oluhlaza libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngamabala amnyama eceleni kukhona imbodlela ekhanya ilesivalo esiluhlaza njalo layo ibhaliwe ngamabala amhlophe lamnyama.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo kwezinye indawo ngamabala amnyama kwezinye indawo ngamhlophe .Kukhona njalo amaphilisi akhanyayo alombala omhlophe. Ibhokisi leli liyabe libhaliwe ibizo lamaphilisi lokuthi mangaki phakathi.

Amabhokisi amanengi akhanya ebhaliwe ngamabala amnyama, eceleni kukhona amagabha lawo abhaliwe, Kuqakathekile ukuthi ungaphiwa umuthi ufike ngekhaya ubale okubhaliweyo ukuze ungaphambanisi.

Isigubhu esikhulu esilombala omhlophe, isigubhu lesi sinamathiselwe iphetshana elimhlophe elikhanya libhaliwe, kuqakathekile ukuthi umuntu engakasebenzisi okuphakathi aqale abale okubhalwe kuleli iphetshana.

Isigubhu esinamathiselwe iphephatshana elimhlophe, iphetshana leli libhaliwe ngamabala amnyama, njalo isigubhu lesi silesivalo esiluhlaza, eceleni kukhona ibhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo kukhona amaphilisi amakhulu njalo kukhona amanye amancane kukhona njalo amaphilisi alombala olithanga amanye ayabe elombala omhlophe kodwa wonke ayaqeda ubuhlungu emzimbeni.

Izigubhu ezikhanyiselayo ezikhanya ukuthi zilolutho phakathi njalo zinanyathiselwe iphetshana. Iphetshana leli libhaliwe ngamabala amnyama njalo ezinye izigubhu zilombala ngaphansi oluhlaza.

Igabha elikhanya ligcwele amaphilisi. Igabha leli libhaliwe ngamabala amnyama okutshengisela ukuthi okubhalwe lapha, kungaba libizo lamaphilisi aphakathi lendlela amaphilisi okumele enathwe ngayo. Abantu kuqakathekile ukuthi bebale okubhaliweyo ukuze bengacini benatha amaphilisi amanengi kakhulu.

Ibhokisi elilombala oluhlaza njalo ibhokisi leli lilomfanekiso welihlo libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo kwezinye indawo ngaluhlaza kwezinye indawo ngamhlophe okutsengisela ukuthi ngumuthi oyelapha amehlo abuhlungu.

Ifabha elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kwezinye indawo, kwezinye indawo libhalwe ngamabala aluhlaza okukhanya ukuthi kungaba ligabha elithengisa uchago olunathwa ngabantwana abancane.

Igabha elikhanya lilamafutha okugcoba phakathi. Igabha leli lilombala omhlophe lesivalo esimhlophe linamathiselwe iphetshana elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kwezinye indawo kwezinye indawo ngamhlophe.

Imbodlela ekhanya ikhanyisela okutshengisela ukuthi ilomuthi phakathi omnyama ivalwe ngesiciko esimhlophe ibhaliwe eceleni kukhona ibhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama.

Minengi imithi yokukhwehlela imithi iyabe iphakathi kawamabhokisi alombala omhlophe ayabe ebhaliwe ngamabala amnyama kuyabe kubhalwe ukuthi umuthi usetshenziswa njani kanye lebizo lomuthi.

Itafula elilombala omhlophe ligcwele amabhokisi phezulu njalo phakathi alawo mabhokisi kulamaphilisi akhanya etshiyene okubhalwe okutshiyeneyo okutshengisela ukuthi amaphilisi aphakathi atshiyene.

Isigubhu esikhulu esilombala omhlophe. Isigubhu lesi silesivalo esimhlophe. Sinamathiselwe iphetshana elilombala obomvu labhalwa ngamabala amhlophe.

Ibhokisi elilombala omhlophe ibhokisi leli kwezinye indawo libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye abomvu njalo kwezinye amhlophe libhaliwe ibizo lamaphilisi aphakathi lokuthi angabe esebenza njani.

umfanekiso womuntu omileyo ugqoke amagogolosi uphakamisile isandla sakhe lapho akhombela khona kubhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo kubhalwe ngokumhlophe.

Amaphilisi amanengi alombala omhlophe. Amaphilisi ayatshiyana . Kukhona njalo amaphilisi alombala olithanga . Amanye njalo angaba lombala oluhlaza . Wonke aqeda ubuhlungu emzimbeni.

lbhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama. Eceleni kulebhodlela elombala omhlophe elesiciko esimhlophe layo ebhaliweyo okutshengisela ukuthi kungaba ngumuthi wokulapha amehlo.

Isigubhu esikhanyiselayo silesivalo esimhlophe njalo kulephetshana elinamathiseliweyo esigubhini lesi, libhaliwe iphetshana leli. Kuqakathekile ukuthi umuntu engakasebenzisi okuphakathi aqale abale okubhaliweyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bebale okuyabe kubhaliwe emabhokisini emithi. Kuyabanceda ngoba kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi lo usebenza njani abantu bengacini bephambanisa.

Imbodlela elombala omnyama ilesivalo esimhlophe inamathiselwe iphetshana. Kubhaliwe ngabala amanyama okukhanya ukuthi ngumuthi ophakathi. Eceleni kukhona njalo ibhokisi elibhalwe ngamabala amnyama kwezinye indawo.

Ibhokisi elamaphilisi elilompala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama njalo kubhaliwe ukuthi amaphilisi phakathi mangaki kukhona amaphilisi alompala omhlophe.

Imbodlela elesivalo esimhlophe. Imbodlela leyi ikhanya ukuthi ingabe ilomuthi phakathi. Inamathiselwe iphetshana, iphetshana leli libhaliwe ngamabala amnyama.

Amabhokisi akhanya etshiyene njalo okutshengisela ukuthi izinto eziphakathi zitshiyene .Abhaliwe wonke mabhokisi lawa .Kuqakathekile ukuthi umuntu engakasebenzisi okuphakathi eqale ebale okubhaliweyo

Izigubhu ezinamathiselwe amaphetshana amhlophe, njalo kulesinye esilombala olithanga ngaphansi. Esinye silombala oluhlaza. Amaphetshana lawa kukhanya ebhaliwe.

amagabha ambili alompala omuhlophe isivalo esimhlophe okukhanya ukuthi ngowamaphilisi ngemuva njalo akhona amabhokisi alombala omhlophe abhaliweyo phansi kukhona amaphilisi alompala omhlophe

Ibhokisi elilombala omhlophe leceleni lilombala olithanga ibhokisi leli njalo libhaliwe okutshengisela ukuthi libhalwe ibizo amaphilisi aphakathi lokuthi amaphilisi aphakathi mangaki.

Igabha elivuliweyo elilombala olithanga phakathi kugcwele amaphilisi amanengi, amaphilisi lawa alombala omhlophe okukhanya ukuthi ngalapha ubuhlungu abantu bayabe bewuzwa emzimbeni.

Imbodlela yomuthi. Imbodlela leyi ibhaliwe ngamabala amhlophe njalo imbodlela leyi ilesivalo esimhlophe. Kuqakathekile ukuthi bengakawusebenzisi umuthi beqale bebale bezwe ukuthi usetshenziswa njani.

Amaphilisi alombala omhlophe njalo eceleni kukhona amabala amhlophe abhaliweyo okutshengisela ukuthi kungaba libizo lamaphilisi lawa njalo babhalile lokuthi amaphilisi mangaki phakathi.

Ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza . Kwezinye indawo libhalwe ngamabala amhlophe njalo eceleni kukhona imbodlela. Imbodlela leyi ilesivalo esimhlophe. Inamathiselwe iphetshana elibhaliweyo ngamabala amnyama.

Ungangena phakathi esibhedlela kukhona indawo elotshani obuncane obuhle eceleni kukhona izihlahla ezinkulu lazo ezinhle kukhona njalo amaluba ahlanyeliweyo acecisileyo kuyilendawo.

Umama ohleziyo kukhanya uhlezi phezu kombheda wesibhedlela. Umama lo uqhiyile ikhanda. Esandleni ukhanya elendandatho oyigqokileyo, okutshengisela ukuthi utshadile. Umama lo ukhanya ethwele abantwana ababili okutshengisela ukuthi ubelethe amaphahla.

Abantwana ababili, abahleziyo. Bonke bakhanya befake amatshubhu emakhaleni. Abancedisa ukuthi bephefumule kuhle. Kukhona amaballon amabili phambi kwabo. Omunye ukhanya ebhanditshe isandla, ngebhanditshi emhlophe.

Abantu abamileyo kukhona njalo abahleziyo okukhanya ukuthi balindele ukuhlolwa ,kukhona abantu bezempilakahle ,njalo phezulu kwetafula kugcwele izinto ezinengi ezisetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola abantu.

Abantwana abanengi abamileyo kukhona abagqoke amayembe alithanga phezulu lamabhulugwe aluhlaza njalo kukhona abanye izikipa ezilombala obomvu. Ngemuva kwabantwana kukhona izihlahla ezikhanyayo.

Abantu abahleziyo phezu kombheda. Kukhona lomntwana, phambi komntwana kukhona umuntu wesifazane ogqoke isikipa esilombala omhlophe. Wagqoka lemaski elombala omhlophe, ezandleni ugqokile amaglovisi.

Indlu ekhanya ilemitshina eminengi phakathi, njalo umduli upendwe ngependa emhlophe. kukhona njalo umbheda lapho izigulane ezilala khona nxa zihlolwa. Kulelembu eliluhlaza.

Iphetshana elilombala omhlophe Iphetshana leli libhaliwe ngamabala amnyama ngemuva kwephetshana kugcwele imihlobohlobo yembala etshiyeneyo elithanga eluhlaza emnyama emhlophe

Umama ohleziyo uthwele umntwana . Kukhona phambili ogqoke okumhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngu Mongikazi njalo ezandleni ugqokile amaglovisi alombala omhlophe . Kuqakathekile ukuthi omama behambise abantwana esibhedlela besiyahlatshwa bevikelwa emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Umfanekiso otshengisela umuntu ohleziyo phezulu kwecansi, phambili kwenyawo zomuntu kukhona inyoni ezikhanyayo ngemuva kukhona umduli kuphinde kukhanye ifasiteli.

Abantu bezempilakahle abahleziyo abesilisa labesifazana kukhanya ukuthi kukhona abakuxoxisanayo njalo phambili kukhona izigubhu zamanzi ezikhanyayo.

Umuntu wesilisa omileyo, ugqoke isikipa. Njalo esandleni ukhanya ebambe ibhakane elilombala omhlophe loluhlaza. Libhalwe ngama bala amhlophe. Ngemuva kukhona imfanekiso etshiyeneyo ekhanyayo.

Umama ohleziyo, phambi kukamama kukhona umntwana oyinkazana ohleziyo. Umntwana lowu ukhanya ejabulile. Uyahlekelela njalo ugqoke amasokisi alombala omhlophe.

Umuntu olele embhedeni kukhanya ukuthi uyagula eceleni kwakhe kukhona umongikazi njalo indlu okiyo kugcwele imitshina eminengi esetshenziswa ngo dokotela nxa behlola abantu abagulayo.

Umfanekiso otshengisela abantwana abafundayo. Abantwana laba bagqoke amayunifomu, amayembe abo alombala olithanga njalo kukhona itafula phambi kwabo. Kulamabhuku akhanya evuliwe.

Owesifazana omileyo ogqoke impahla ezilombala oluhlaza, njalo ekhanda lakhe kukhanya elukile. Esandleni ubambe umtshina njalo lapho omikhona kugcwele imitshina eminengi.

Umfanekiso otshengisa umuntu wesifazane oqhiyileyo ikhanda, wagqoka i"mask" elombala omhlophe njalo eceleni kukhona amabala abhaliweyo ngokuluhlaza. Amanye abhalwe ngokubomvu.

Abantwana abakhanya bezidlalela emagcekeni. Kukhona utshani obuluhlaza phansi lapha. Kukhona abantwana ababili abakhanya bebambe isigido phezulu ngezandla .Babukeka bejabulile .

umuntu wesifazana ogqoe okuluhlaza njalo ekhanda kukhanya elukile umi endaweni egcwele imitshina eminengi umduli upendwe ngependa emhlophe

Owesifazane uthwele umntwana. Umntwana ukhanya ejabulile uyahlekelela. Ngemuva kukhona izihlahla ezikhanyayo ezilombala oluhlaza.

Abantwana abanengi abanye bakhanya belele abanye njalo bahlezi . Kukhona izikhwama ezinengi kule indawo njalo abanye abantwana bambathe ilembu elilombala omhlophe.

Abantu ababili abahleziyo, kukhona owesifazana olukileyo ikhanda, njalo phambi kwakhe ukhona owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe. Uthwele usiba ekhanya ebhala.

Umuntu oleleyo onqunu phezulu njalo ngapha ngaphansi bamvale ngelembu elimhlophe. Ukhona owesifazana ogqoke okumhlophe phezulu ekhanya embamba lapha emahlombe.

Kulezi insuku ithekhinoloji isiphucukile. Omama abazithweleyo bayahamba ezibhedlela besiyahlolwa ukuthi bathwele abantwana abayini. Kukhona umtshina osuhlola omama ubatshela ukuba umntwana engaba yinkazana kumbe engaba ngumfana engakazalwa.

Abantu ababili abagqoke impahla ezimhlophe , omunye ukhanya egqoke ikepesi elombala omhlophe ekhanda , kukhona omunye okhanya ekhombela umtshina , kulomtshina olombala omhlophe phambili njalo eceleni kukhanya kulomunye oleleyo

Umuntu wesilisa ohleziyo, phambi kwakhe kukhona umtshina, njalo kukhanya ukuthi bangave bemhlola amehlo, eceleni kukhona umuntu okhanya emhlola lowo ohleziyo.

Umuntu omileyo ogqoke ijazi elilombala omhlophe. Phakathi kukhanya kulombala omnyama. Ezandleni umuntu lowu ugqokile amaglovisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo uthwele ijekiseni.

Umuntu omileyo ogqoke ijazi elilombala omhlophe, ebusweni ugqokile imaski ezivikela emikhuhlaneni. Ezandleni lakho ugqokile amagilavisi alombala omhlophe.

Abantu abamileyo etshanini obuluhlaza abesilisa kanye labesifazana kukhona abagqoke okulombala obomvu phezulu.

Owesifazana ogqoke okumhlophe, ulukile njalo ikhanda ngokulombala omnyama. Esandleni kukhanya ethwele into engani li orange .Njalo phambi kwakhe kukhona amabanana akhanyayo.

Umuntu ohleziyo, phambi kwakhe kukhona umtshina okhanya ukuthi bengabe bemhlola amehlo. Eceleni kukhona umuntu obambe ohleziyo ikhanda okhanya ukuthi nguye omhlolayo.

Owesifazane omileyo ogqoke ijazi elimhlophe okukhanya ukuthi ngumuntu wezempilakahle. Uthwele ibhuku elimnyama ,kesinye isandla ubambe i"mic".Phambi kwakhe kukhona abantu abanengi abahleziyo okukhanya ukuthi balalele into ayikhulumayo.

Umuntu olele embhedeni ugqoke okuluhlaza njalo kukhanya ekhamisile eceleni kwakhe kukhona ogqoke amagilovisi alombala omhlophe ekhanya ehlola lowo okhamisileyo emlonyeni .

Umuntu ogqoke impahla zabantu abasebenza esibhedlela ukhanya egqoke lemask njalo uthwele isigubhu ekhanya eputshuzela esandleni ,okutshengisela ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni. Kukhona itafula, phezulu kwetafula kukhona ikhompiyutha ekhanya ilayithiwe.

Abantu bezempilakahle abamileyo. Abanye bagqoke amajazi alombala omhlophe. Omunye ukhanya egoqe izandla. Phambili kwabo kukhona umuntu njalo wempilakahle okhanya ehlola omunye. Ezandleni ugqoke amagilovisi alombala omhlophe.

Umuntu ogqoke impahla eziluhlaza uhlezi esitulweni esilombala omyama ugqokile amaglovisi ezandleni emakhaleni ugqokile imaski uhlezi endaweni egcwele amabhokisi amanengi kukhona lemitshina

Iminyango yekhemisi ihlala ivuliwe ukuze abantu bengene bezothenga izinto ezitshiyeneyo phakathi lapha, njalo kukhona ikhabothi ekhanya ilombala omhlophe kukhona njalo umuntu okhanya emile.

Kuqakathekile ukuthi ungahamba ekhemisi usiyathenga amaphilisi loba ngumuthi loba ngumuthi wokugcoba kuqakathekile ukufika ngekhaya ubale okubhaliweyo ebhokisini ukuze ungaphambanisi.

Ungathwali nzima nxa ugula. Kumbe uyakhwehlela. Zihambele ekhemesi eduzane lawe. Uyezithengela umuthi wokukhwehlela. Kugcwele imithi eminengi kakhulu ekhemesi.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona amaphilisi zandise ukuba lamabhakane, amabhakane lawa ayabe ebhaliwe ibizo lendawo ukuze abantu ababuya bedinga bengathwali nzima.

Amabhokisi amanengi alombala otshiyeneyo amanye amhlophe abhalwe ngokumnyama amanye amabhokisi alombala oluhlaza abhalwe ngokumhlophe okutshengisela ukuthi yimithi eyehlukeneyo ephakathi

Kuletafula phezulu kwetafula kukhona ibhokisi elilompala olithanga kukhona njalo abantu eceleni abamileyo abagqoke okumhlophe umama ubambe umntwana owesifazana ogqoke okumhlophe ekhanya ehlaba umntwana ijekiseni.

EChemistry kukhona ibhakane elilombala omhlophe elibhaliweyo ibhakane leli libhaliwe ibizo lendawo leyi ethengisa umuthi ukuze abantu bengathwali nzima nxa abantu bedinga lindawo

Ekhemisi ungangena phakathi kukhona ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza kugcwele amabhokisi amanengi atshiyeneyo okukhanya ukuthi izinto eziphakathi zehlukene njalo zilapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ekhemisi kuthengiswa imithi esemthethweni Ngakho abantu bayakhuthazwa ukuthi beyezithengela imithi ekhemisi nxa beyabe bebhalelwe ngudokotela esibhedlela Kuqakathekile ngoba abantu kulezinsuku sebelobungozi .Kukhona abantu asebethengisa imithi engekho emthethweni

Ekhemisi kukhona ikhabothi elombala omhlophe elegilasi phezulu kukhona amagabha amakhulu eceleni kukhona okulombala olithanga kuyathengiswa izinto ezinengi ekhemisi ezitshiyeneyo.

Abantu abakhanya abakhanya bengena emnyango wekhemisi. Umnyango lowu ulombala oluhlaza njalo unamathiselwe iphepha elimhlophe elibhaliweyo. Ekhemisi kuthengiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo.

Kulezi insuku esibhedlela odokotela abasaphi izigulane imithi sebebhalela izigulane ukuthi behambe beyethenga ngoba izibhedlela azilamithi ngakho bengakubhalela kumele uhambe uyethenga imithi leyi ekhemisi ekhemisi bathengisa izinto ezinengi ezitshiyeneyo

Esibhedlela kulezinsuku abasaphi izigulane amaphilisi. Odokotela sebebhalela izigulane amaphetshana ukuthi behambe beyethenga emakhemisi. Ekhemisi uyathola imithi yonke eyehlukeneyo oyifunayo.

Amabhokisi elombala omhlophe amabhokisi lawa akhanya etshiyene njalo abhaliwe izinto ezitshiyeneyo kukhona manye njalo ngaohansi amabhokisi akhanyayo.

Umduli oyakhwe ngezitina njalo phakathi kulesakhiwo esiyikhemisi. Ekhemisi kuthengiswa imithi eminengi ingaba ngeyokukhwehlela kumbe amaphilisi nxa umuntu etshaywa likhanda mele ayethenga ekhemisi.

Ekhemesi kutholakala izinto ezinengi. Kukhona amaphilisi ayabe esemabhokisini, kuphinde kubekhona njalo imithi eyabe isemabhokisini. Kwezinye izikhathi bayathengisa lochago olunathwa ngabantwana abancane.

Ekhemisi kukhona ikhabothi elombala omhlophe loluhlaza. Ikhabothi leyi ilamabhokisi amanengi atshiyeneyo angaba lamaphilisi ayehlukeneyo phakathi.

Ibhilidi elikhanya lilikhulu lilezakhiwo ezitshiyeneyo. Kukhona ikhemisi kule indawo. Ekhemisi kuthengiswa imithi eminengi etsiyeneyo eyelapha ubuhlungu obuzwiwa ngabantu emzimbeni. Kungaba ngamaphilisi.

Ekhemisi kukhona imithi enathwa ngabantwana abancane lemithi enathwa ngabantu abadala imithi yabantwana abancane isikhathi esinengi emabhokisini iyabe ilomfanekiso wabantwana.

Ibhakane elikhulu elombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka ibhakane leli libhaliwe ngamabala abomvu kweyinye indawo kwezinye indawo ngamnyama lamhlophe ngemuva kukhanya izihlahla.

Umduli opendiweyo njalo kukhona isivalo, esivalweni lapha kukhona iphetshana elimhlophe elinamathiselweyo, iphetshana leli libhaliwe ngamabala amnyama.

Nxa ugula kumbe ukhwehlela laloba utshaywa likhanda vakatshela ekhemisi uyezithengela izinto oyabe uzidinga ungathengi ebantwini abahamba phandle abathengisi izinto ezisemthetweni

Ekhemisi kukhona ikhabothi enkulu elamashelufu atshiyeneyo elombala omhlophe. Emashelufini kugcwele amabhokisi amanengi atshengisela ukuthi phakathi alezinto ezinengi ezitshiyeneyo. Abantu bayabuya bezothenga izinto ezitshiyeneyo lapha ekhemisi.

Ekhemisi bayathengisa imithi kanye lamaphilisi. Lokunye okunengi okutshiyeneyo, kodwa kukhona imithi abangayithengiseli abantu nxa bayabe bengalayo incwadi evela kudokotela.

Owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe wagqoka lemaski, amagogorosi ezandleni ugqokile amaglovisi alombala omhlophe. Phambi kwakhe ukhona umntwana ohleziyo.

Abantu okukhana begcwele emagcekeni alotshani oluhlaza phansi kukhona njalo ogqoke ijazi elimhlophe omileyo, ugqoke amathenisi amnyama lebhulugwe elilombala omnyama ekhanya ethwele imayikhi okutshengisela ukuthi uyakhuluma.

Abantu bezempilakahle abamileyo njalo kukhona omunye ogqoke amagogorosi esandleni sakhe uthwele ibhukwana njalo ngemuva kukhona umduli olombala oluhlaza okutshengisela ukuthi bayabhala kiwo

Abantu bezempilakahle bavakatshele esigabeni abantu babuyile ngobunengi babo abesilisa kanye labesifazana abanye bakhanya begqoke ama mask bezivikela emikhuhlanenei etshiyeneyo

Abantu abahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe kukhona ogqoke ijazi elilombala omhlophe , ezandleni ugqoke amagilovisi kukhanya ebambe undoda ohlezi phambi kwakhe umunwe okutshengisela ukuthi engabe ehlola igazi.

Abantu bezimpilakahle abanengi abakhanya ukuthi basemkhankasweni. Bagqoke impahla ezilombala omhlophe bonke, njalo ngemuva kwabo kukhona isakhiwo esikhanya siside silamafasitela amanengi.

abantu abanengi abahlezi phansi kukhona abagqoke izikipa ezilombala olithanga njalo abanye ezilombala omhlophe kukhanya bebukele umdlalo kukhona abantu abakhanya bedlala ibhola bagqoke impahla ezifananayo eziluhlaza

Abantu bezempilakahle abamileyo abaseilisa labesifazana . Kukhona njalo abagqoke amajazi amhlophe phezulu. Kukhona itafula, phezu kwetafula kukhona imitshina abakhanya beyikhangele.

Abantu abanengi abakhanya bemile endaweni elotshani obuluhlaza phansi njalo kukhona ama tent kuleyi indawo alombala omhlophe , kukhona njalo izihlahla ezinkulu

Abantu abanengi abakhanya behlezi etshanini obuluhlaza abanye njalo bamile kukhona abantu bezempilakahle phakathi kwabo bagqoke amajazi alombala aluhlaza akwesibhakabhaka njalo kukhona izihlahla kule indawo

Nxa kuyabe kulomkhuhlane osuhluphile esigabeni kumbe elizweni, abantu bezempilakahle bayahlala phansi bexoxisane ukubana umkhuhlane lowu bengavikela njani abantu kiwo.

Abantu abahleziyo. Kukhona abezempilakahle abakhanya ngama jazi omhlophe. Kukhona itafula. Phezu kwetafula kukhona umtshina wokuhlola ibp, kukhona owesilisa ohleziyo okhanya ukuthi engabe beqeda ukumhlola iBp.

Owesilisa omileyo uthwele imayikhi kwesinye isandla. Ugqoke amagogorosi. Ukhanya ukuthi uphiwe ithuba exoxisana labanye abantu. Ngemuva kukhona umduli oyakhwe ngamatshe. Eceleni njalo kukhona isakhiwo esakhiwe ngezitina.

Abantu abanengi abamileyo. Kukhona njalo labantwana. Phakathi kwabantu laba, kukhona abantu abagqoke izikipa ezilombala omhlophe, okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle, bekhanya bexoxisana labantu laba abagcweleyo.

Abantu bezempilakahle bavakatsele ezigabeni , bafike bafaka i tent, i tent leli limhlophe njalo libhaliwe ngamabala amhlophe. Abantu bayabe bengena phakathi besiyahlolwa imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu abalayinileyo, phambili kukhona abagqoke amabhatshi amhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngodokotela. Kukhanya bethwele imitshina yabo esandleni elombala omhlophe ehlola abantu ukuthi umzimba utshisa okungakanani.

Umfanekiso okhanya abantu bejabulile abesilisa labesifazana. Ubhalwe ngamabala abomvu lamhlophe njalo ngemuva kukhona izihlahla eziluhlaza ezikhanyayo labantu abanengi abahamba emgwaqweni.

Abantu bezempilakahle abahleziyo ezitulweni ezilombala omhlophe . Phansi kuhlanzekile njalo kuyacazimula . Kukhona njalo abanye abagqoke amajazi amhlophe.

Abantu bezempilakahle abavakatshele esigabeni. Kukhona itafula elikhulu lapho abahlolela khona izigulane. Kukhona njalo abagqoke amajazi amhlophe. Ngemuva kwabo kukhanya izihlahla.

Abantu abamileyo kukhona njalo ababili abakhanya ukuthi bahlanyela izihlahla abanye babukele ,ngemuva kwabantu kukhona izihlahla ezikhanyayo ezinkulu.

Abantu bezempilakahle abamileyo abesilisa kanye labesifazane njalo abantu laba bagqoke kuhle kakhulu ukuma kwabo kukhanya ukuthi bengabebethatha umpikitsha.

Abantu abahleziyo, kukhona omunye owesifazane omileyo. Ngemuva kwakhe kunamathiselwe amaphetshana amanengi emdulwini. Njalo kukhona ibhakede elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Umama uhlezi embhedeni esibhedlela, kukhona njalo imibheda eminengi phakathi la. Umama uthwele umntwana oyinkazana njalo ubukeka ejabulile.

Abantu bezempilakahle kukhanya bexoxisana labantu abahleziyo phansi okukhanya kungamajaha njalo kukhona omileyo okhanya ekhuluma. Bengabe bexoxa ngokuthi kumele bezivikele njani nxa besiya emacansini ukuze bengatholi imkhuhlane.

Owesifazana ohleziyo ekhanya ukuthi ujabulile uyabobotheka, ubambe isisu njalo isisu sakhe sesikhulu. Eceleni kukhona owesilisa ogqoke ijazi elilombala omhlophe

Abantu abahleziyo esibhedlela abantu laba bagqokile ama maskhi kukhona njalo abantwana. Phambili duzane komnyango oluhlaza kukhona umuntu wezempilakahle ogqokileyo laye imaskhi.

Ithulusi elombala omhlophe. Ithulusi leyi isetshenziswa ngomama nxa befuna ukuzihlola ukuthi bazithwele njalo omama bayathatha ithulusi leyi bayifake phakathi komthambiso bahlale isikhathi izabanika impumelo.

Abantu abamileyo, kukhona njalo abagqoke izikipa ezilombala omnyama phezulu. Phambili zibhaliwe ngamabala amhlophe. Kukhona itafula phambi kwabo. Kukhanya kugcwele amalembu okutshengisela ukuthi bayathunga.

Umuntu omileyo othandele ilembu lakhe ngaphansi. Ezandleni ukhanya ethwele imiganu embili, imiganu leyi ilombala oluhlaza phakathi ilokudla.

Kulezi insuku zinengi indlela omama abangazivikela ngazo ukuthi bangazithwali masinya kukhona amajekiseni abizwa kuthiwa yidepho abanye njalo bayanatha amaphilisi uyazikhethela umama afika ukukwenza

Abantu abathathu abahleziyo. Kukhona ogqoke ijazi elilombala omhlophe ezandleni ogqoke ama glovisi kukhanya ukuthi ngumuntu wezempilakahle ebambe umama isandla ,eceleni kukhona owesilisa duze kukamama.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo, abanye njalo bengabe begijima. Ngesikhathi begijima, abantu bayaginqa . Kuqakathekile ukuthi abantu laba benathe amanzi amanengi kakhulu emzimbeni.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo engabe egijima kwesinye isikhathi, kuqakathekile ukuthi bezivoxavoxe imizimba yabo. Owesifazana ogqoke okumnyama phansi lamateki ukhanya ebambe unyawo ezidonsa okutshengisela ukuthi uyazelula. Kukhona lesigubhu esikhanya silamanzi duzane kwenyawo zakhe.

Owesifazane ohlezi phansi ugqoke amateki alombala omhlophe. Ukhanya ebambe unyawo lwakhe okukhanya ukuthi uyazelula. Ugqoke impahla ezilombala omnyama. Eceleni kukhona isigubhu samanzi.

Abantu nxa besenza imincintiswano etshiyeneyo, kwandise ukulimala abantu. Njalo abantu abalimemeleyo, kukhona imibheda ababafaka kiyo. Imibheda leyi ilensimbi ezicazimulayo, ilombala olithanga kanye lomnyama.

Ithulusi esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane, udokotela kuyathatha okunye afake endlebeni okunye afake esifubeni somuntu ogulayo uyabe elalela ukuthi inhliziyo yakhe itshaya kuhle.

Kuqakathekile ukuthi nxa kulemincintiswano abantwana besikolo bedlala kubekhona abantu abefirst Aid njalo bayabe bebuye lemithi yabo yokwelapha abantu abayabe sebelimele.

Umfanekiso webhola elilombala omhlophe kanye lomnyama. Njalo kukhona itenesi ,kukhona njalo itulusi egaxwa ngodokotela elombala omnyama kwezinye indawo iyacazimula.

Umuntu wesilisa okhanya ethwele isigubhu samanzi njalo uyanatha . Kuqakathekile ukuthi abantu benathe amanzi amanengi emzimbeni ikakhulu abayenza ezemidlalo kungabe kungabagijimayo kungabe kungabadlala ibhola .

Owesilisa okhanya ehlezi ugqoke okulombala omnyama phezulu kanye laphansi kukhanya ebambe unyawo lwakhe esandleni ugqoke inkombalanga elombala omnyama lumuntu uqinile okutshengisela ukuthi uyajima.

umntwana ohleziyo ukhamisile kukhona phambi kwakhe ogqoke ijazi elimhlophe okukhanya ukuthi ngudokotela ebambe umntwana ngesinye isandla ekhanda esinye sikhanya sikhangela umntwana emlonyeni esebenzisa eyinye into oyibambileyo eceleni kukhona abantu abamileyo

Umuntu omileyo ogqoke okumnyama lokumhlophe phambi kwakhe kulezihlahla ezimileyo kanye lamaluba acecisileyo kule indawo

Abantu abane abamileyo abathathu ngabesifazana oyedwa ngowesilisa ukhanya efake ithayi abantu laba bathwele amabhukwana ezandleni ababili kukhanya beqhawulana ezandleni.

Umuntu omileyo ogqoke into emnyama ebhalwe ngamabala amhlophe ngemuva. Phambi kwakhe lapha akhangele khona kukhona izihlahla ezinengi ezilombala oluhlaza.

Umntwana ohleziyo okhanya ekhamisile. Kukhona phambi komntwana ogqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela. Esinye isandla sibambe ikhanda lomntwana esinye njalo sibambe into emhlophe ohlola ngayo umntwana lapha emlonyeni kukhona abantu abamileyo eceleni komntwana.

Imitshina emithathu. Imitshina leyi yonke ilombala omhlophe, kwezinye indawo kulombala omnyama. Njalo imitshina le ikhanya ilamaviri. Ngemuva kukhona umduli opendwe ngependa emhlophe.

Indlu elomduli opendwe ngependa emhlophe njalo phakat lapha kukhanya kugcwele imitshina eminengi imitshina leyi ilombala omhlophe njalo kwezinye indawo kulensimbi ezicazimulayo

Imitshina eminengi elompala omhlophe njalo kukhanya ilayithiwe kutshengisela ukuthi kade isèbenza. Ngemuva kukhona umduli opendwe ngependa elompala omhlophe.

Umakhala ekhukhwini obekwephansi olombala omhlophe ,ngemuva kukhona ithuluzi esetshenziswa ngodokothela esibhedlela. isikhathi esinengi bayabe beyigaxile entanyeni.

Imfanekiso eminengi etshiyeneyo, kukhona umutshina ,kukhona njalo ithulusi esetshenziswa ngodokotela ukuhlola umzimba wesigulane ukuthi utshisa okungakanani. Kukhona njalo ithulusi egaxwa ngabodokotela entanyeni.

Umuntu omileyo ogqokeokumnyama okulombala omhlophe ngemuva okubhalwe ngamabala amhlophe. Phambi kwakhe kukhona izinto ezinengi ezikhanyayo ngani yimtshina elombala omhlophe. Phambili futhi kukhona izihlahla lamaluba akhanyayo.

Izinto ezinengi ezisetshenziswa ngodokotela kukhona ithuluzi elombala omnyama eyabe igaxwe ngudokotela entanyeni kukhona njalo isigelo kukhona umuntu okhanya ebambe usiba kule phetshana elimhlophe eceleni kukhona umakhalekhukhwini.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni zilusizo kakhulu empilweni zabantu. Kukhona imikhuhlane eyelatshwa yizihlahlakazana lezi. Njalo kuyabe kukhona izihlahla ezinkulu, zonke ziluncedo izihlahla ezisegangeni.

Isihlahlakazana esikhula sinaba asiyiphezulu, silamahlamvu amakhulu aluhlaza. Isihlahlakazana lesi singabesilapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Abantu abayazi kakhulu izihlahla egangeni ukuthi ziyelaphani ngabantu abazinyanga kumbe izangoma , izangoma ziyazi ukuthi izinye izihlahla zilomthetho aziphokubanjwa nje .

Egangeni kulapho esithola khona imithi yesintu njalo imithi leyi siyithola ezihlahleni ezinengi ezitshiyeneyo ilaphe imikhuhlane emizimbeni yabantu.

Imithi yesintu iyanceda kakhulu. Nxa umuntu ongumama eqeda kubeletha, uyahamba egangeni ayedinga amaxolo esihlahla okuthiwa ngumganu abuye ewafake emanzini ebevuka nsuku zonke ekuseni ehlalela amanzi lawa. Ayanceda iqolo.

Egangeni yikho lapho esithola khona imithi yesintu esiyabe sithethe izihlahla ezise gangeni sahamba lazo ngekhaya sifike siwomise amahlamvu sifike siwagige abeyimpuphu nxa umuntu egula abesebenzisa loyomuthi.

Egangeni sithola izinto ezinengi, kukhona utshani njalo kukhona izihlahla. Abantu abanengi abathengisa imithi yesintu emadolobheni bayahamba emakhaya besiya egangeni besiyagebha imithi leyi

Isihlahla esilamahlamvu amancane aluhlaza. Isihlahla lesi siqakathekile kakhulu empilweni zabantu. Abantu bayabuya bethathe amahlamvu esihlahla lesi, besiyazelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Isihlahlakazana esilamaluba amhlophe njalo silamahlamvu aluhlaza simile endaweni egcwele amatshe. Isihlahlakazana lesi singabe siselapha eminye imikhuhlane emzimbeni.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni, ezinye zilamaluba amhlophe, ezinye njalo ziyabe zilamaluba alithanga .Izihlahlakazana lezi ziqakathekile empilweni zabantu ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi. Zikhona izihlahla ezilamahlamvu amakhulu aluhlaza okutshengisela ukuthi ziyathola amanzi ngokweneleyo izulu liyana. Izihlahla lezi zilusizo kakhulu. Ziyelapha imkhuhlane emizimbeni yabantu.

Izihlahlakazana ezimila endaweni egcwele amatshe. Izihlahlakazana lezi. ziqakathekile zingabe ziselapha eminye imikhuhlane egulwa ngabanye abantu etshiyeneyo.

Imithi yesintu etshiyeneyo, kukhona imithi ekhanya ilombala omhlophe ,eminye njalo ilombala omnyama. Kukhona ingiga lomgigo okukhanya ukuthi imithi leyi iyagigwa ibeyimpuphu.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezelaphayo ezinye zezihlahla lezi kungabe kugoqela isihlahla somganu ,umthwentwe kukhona lezinye ezitshiyeneyo zonke ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini.

Igabha elilombala omhlophe, elilesivalo esimhlophe, elibhaliweyo ngamabala amhlophe kwezinye ndawo, kwezinye indawo amnyama kwezinye indawo abomvu .Eceleni kukhona amaphilisi alombala omhlophe.

Imithi yesintu ekhanya emifakenisweni leyi. Kukhona imithi ekhanya iluhlaza, eminye njalo ikhanya ifakwe emagabheni. Imithi leyi iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Umfanekiso wembodlela elombala omhlophe lesivalo esimhlophe inathiselwe iphetshana elibhaliweyo ngokumhlophe kanye lokubomvu. Eceleni kukhona umbala oluhlaza obhaliweyo ngamabala amhlophe.

Imithi yesintu egcwele lapha kukhanya ukuthi yimithi etshiyeneyo njalo elapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Eminye ifakwe phakathi kwamagabha.

Amabhodlela amabili alombala olithanga njalo abhaliwe ngamabala amnyama kukhona ibhokisi elilombala omhlophe Lalo elibhalwe ngamabala amnyama lamhlophe.

Amaphilisi amanengi. Amaphilisi lawa alombala oluhlaza. Amaphilisi ayatshiyana. Kukhona njalo amaphilisi alombala olithanga amanye anjalo ayabe elombala omhlophe. Kodwa wonke amaphilisi lawa aqeda ubuhlungu emzimbeni.

Isihlahla esisegangeni esilamahlamvu amakhulu njalo kukhona isandla esikhanya sibambe ihlamvu. Okutshengisela ukuthi umuntu ubuye egangeni ezothatha amahlamvu esihlahla lesi efuna ukuyazelapha ngekhanya.

Imithi yesintu siyithola ezihlahleni ezisebangeni. Kukhona amahlamvu aluhlaza kukhona njalo amabhodlela amabili eyinye ikhanya ivuliwe.

Imithi yesintu siyithola ezihlahleni ezisegangeni. Abanye bayathatha amahlamvu ezihlahla njalo abanye bayathatha impande. Duzane kwamahlamvu aluhlaza kukhona imbodlela eceleni kukhona igabha elilombala omhlophe.

Imithi yesintu abanye sebeyithengisa. Eminye ithengiswa iyizigodogodo njalo eminye abanye bayayifaka phakathi kwamagabaha amakhulu beyithengise emadolobheni.

Igabha lamaphilisi elilombala omhlophe, njalo igabha leli likhanya libhaliwe ibizo lamaphilisi aphakathi. Lilesivalo esimhlophe, lilomzila olithanga ngaphansi.

Umfanekiso otshengisa igabha elilombala omhlophe njalo lilesivalo esimhlophe. Igabha leli libhaliwe ngamabala aluhlaza kwezinye indawo eceleni njalo kukhona umfanekiso womuntu okhanya izandla

Izinyanga yizo ezazi imithi yesintu eminengi njalo eyalapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ungangena phakathi ezindlini zezinyanga kuyabe kukhona izigojwana ezinengi ezitshiyeneyo, eminye imithi njalo ifakwe phakathi kwemiganu.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo. Izihlahla lezi zilusizo kakhulu empilweni zabantu. Ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo .

Amagabha amathathu alombala omhlophe wonke alezivalo ezimhlophe kodwa elinye libhalwe ngamabala abomvu kanye lokumhlophe.

Imithi yesintu eminengi kulezi insuku sebeyihlanganisa lemithi yesikhiwa. Beyifake phakathi kwama tshubhu. Umuntu oyabe elunywa emzimbeni kumbe ephuma amaqhubu uyakwanisa ukugcoba lawo mafutha.

Ibhokisi elilombala olithanga kanye loluhlaza ibhokisi leli libhaliwe ngomabala amnyama. Njalo eceleni kukhona amaphilisi alombala olithanga.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza. Amahlamvu lawa aqakathekile empilweni zabantu. Abanye bayabuya bewathatha beyewachola bewayenze umuthi abanye njalo bayawabilisa bewanathe ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Abantu bakudala babengahambi ezibhedlela, njalo izibhedlela zazikhatshana. Ngakho abantu laba babethi bengagula babezelapha ngemithi yesintu. Imithi leyi babeyi thola egangeni ezihlahleni ezitshiyeneyo.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi eziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Izihlahla lezi zingabe zigoqela isihlahla somganu, isihlahla somviyo, lezinye ezitshiyeneyo. Ziyelapha izihlahla lezi.

Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo ezinye zilamahlamvu acijileyo aluhlaza njalo izihlahla zonke lezi ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi eziyelaphayo , abantu abanengi bayahamba besiya dinga izihlahla lezi egangeni ,kukhona abantu abamileyo endaweni egcwele utshani obuluhlaza, abesilisa Kanye labesifazana

Egangeni sithola izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Kukhona kanye lamaluba egangeni. Abanye amaluba lawa bayawahlanyela emagumeni abo. Njalo iluba leli lilusizo kakhulu empilweni zabantu liyelapha eminye imikhuhlane.

Abantu abanengi bayathanda ukuzisebenzisela imithi yesintu. Abathwali nzima bayahamba bayezidingela izihlahla egangeni. Abantu bathi abathandi ukusebenzisa amaphilisi njalo amaphilisi ayathengwa.

Umfanekiso wesihlahla esiluhlaza esilamahlamvu amakhulu, amahlamvu lawa engabe eselapha eminye imikhuhlane, abanye bayathathaamhlamvu lawa befike ekhaya bewabilise bebesebenatha umsobho wakhona.

Izihlahlakazana ezinengi ezimila egcwele amatshe. Abantu bayabuya bezoquphuna izihlahlakazana lezi bethatha impande zazo besiyabilisa ngekhaya benathe bezelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni.

Abantu abanengi bayasebenzisa i onyeni nxa bepheka emakhaya. Bayayifaka phakathi kwesitshebo njalo abanye i onyeni bayayibilisa benathe umsobho wayo, iyelapha ingaphakathi yomuntu.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi, kukhona izihlahla ezithela izithelo. Abantu abanengi bayahamba egangeni, abanye bayabe besiya dinga impande zezihlahla abanye njalo bethatha amahlamvu ezihlahla besiya yelapha imikhuhlane etshiyeneyo emakhaya.

Imithi eminengi eyesintu siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni okuqakathekileyo yikuthi umuntu abezazi izihlahla ukuthi lesi silapha omkhuhlane onje lesi silapha umkhuhlane lo

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo ezinye izihlahla lezi zilungcedo ebantwini ezinye njalo ziyathela izithelo ezidliwayo abantu abahamba besiyazidinga egangeni izithelo

Isihlahlakazana esilamaluba alithanga .Njalo silamahlamvu amakhulu aluhlaza . Isihlahlakazana lesi siqalathekile kakhulu. Nxa usibona ungasidelela .Siyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni .

Umuntu omileyo okhanya ethengisa imithi yesintu eyifake phakathi kwezigujana okukhanya ukuthi umuntu lowu uyahamba emakhaya esiyagebha izihlahla abuye efake kuzigubhu abe sethengisa emadolobheni.

Egangeni kugcwele izihlahlakazana ezinengi ezitshiyeneyo. Kukhona njalo lotshani phansi. Ezinye izihlahla zilamahlamvu amakhulu, ezinye njalo ziyabe zilamahlamvu amancane. Zonke izihlaha lezi ziloncedo empilweni yabantu.

Abantu abamileyo egangeni, abesilisa kanye labesifazana. Abanengi bagqoke izikipa ezifananayo. Izikipa lezi zilombala oluhlaza. Ngemuva kwabo kukhona izihlahla ezinengi ezikhanyayo.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo. Ezinye zilamahlamvu amancane, ezinye zilamahlamvu amakhulu, njalo ezinye ziyathela izithelo, ezinye kazitheli. Zinengi izihlahla ezigcwele egangeni ezilusizo empilweni zabantu.

Imithi eminengi eyesintu siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni abanye bayathatha amahlamvu ezihlahla aluhlaza abanye bayathatha amaxolo kuyangokuthi uyabe usiyadingani

Abantu bayayingcoma kakhulu imithi yesintu bathi iyelapha imikhuhlane eminengi iphele du emzimbeni akufani lamaphilisi umkhuhlane uyalala ngalesosikhathi unatha amaphilisi angaphela uyavuka. Ngakho imithi yesintu bathi ilapha umkhuhlane uphele ungaphindi uvuke.

Abantu abanengi bayathanda ukusebenzisa imithi yesintu. Imithi yesintu siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni, bathi amaphilisi ayadula abalayo imali yokuthenga ngoba izibhedlela azisaphi abantu amaphilisi ngakho abantu sebezisebenzisela imithi yesintu.

Singatshoni sizithwalisa nzima sisiya ezibhedlela. Kukhona imithi yesintu eyelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, njalo imithi leyi uyithola mahala akulamali oyikhiphayo. Esibhedlela amaphilisi uyathenga.

Umfanekiso otshengisa izihlahla njalo zikhanya zizinengi .Kukhona amabala abhaliweyo ngombala omnyama okukhanya ukuthi izihlahla lezi zingabe ziselapha eminye imikhuhlane emzimbeni.

Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo, njalo ezelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Abantu bayahamba egangeni besiyadinga lezi zihlahla ukuze bethole imithi yesintu.

Abantu nxa besiya egangeni ukuyadinga impande zezihlahla, kumbe amahlamvu kwesinye isikhathi abanye bayathatha amaxolo. Kumele beqaphele. Kukhona izinto ezilobungozi egangeni. Kungaba zinyamazana Kwesinye isikhathi kungaba le1nyoka. Ngakho nxa behamba besiyadinga kezozihlahla, kumele beqaphele.

Imithi yesintu eminengi siyithola egangeni. Abanye bayahamba besiyathatha amahlamvu emithi befike bewabilise abanye njalo bayawawomisa kube ngumuthi beqede bezilaphe nxa begula.

Ezinye izihlahla akulasidingo sokuthi sihambe egangeni. Ezinye ziyamila eduzane izihlahla, kukhona umduli oyakhwe ngezitina njalo ukhanya ulesivalo. kukhona njalo izihlahlakazana ezimilileyo lapha ezinengi ezingaba lusizo empilweni zabantu.

Isihlahlakazana esimila sinaba, simila endaweni egcwele amatshe njalo silamaluba amhlophe. Abantu bayabuya bezoquphuna isihlahlakazana leso befuna impande saso.